Odoo yaa mayyaate? Odoo qixxeessinohu ayeeti? Odeessinannihu ayioraati? Odoo maminni dagginote? Odoo maa kultanno? odoote giddo mayi no?

seesa yaa mayyaate?, seesaahu ayeeti?, seensayiihu mayeeraati?, seesu uduune buudhinanihu mayiiraati?, seesu uduune qixxeessanohu ayeeti?

Minenna gallanni mine yaa mayyaate? minenna gallanni mine loosinohu ayeeti? Mine mayinni minnoonni? Minu giddo leellannorichi maati? Kinne mine galannohu ayeeti? Minu ayeeho?

looso yaa mayyaate?, kuni giddo noo beetti maayi looso loosanni no?, kuni leellanni noorichi maati?, looso mayira hasiisanno?, looso loonsannihu mayiiraati?

Kaloqonna qooxeessa yaa mayyaate? Kalaqonna qooxeessu maa amadanno? kalaqo yaa mayyaate? kalaqote dani me'eho? Qooxeessaho mayi no?

Tini biifisa yaa mayyaate? Biifinsannirichi maati? Biifisaahu ayeeti? Biifinsayihu hiittoorichooti? Biifa yaa mayyaate?

Baattote ofollanna xagge yaa mayyaate? Baatto maa amaddino? Baattote aana noorichi maati? Kuni baattote aana minnoyerichi minehonso minu hiittooho?

Tini baadi xagga su'mi ayeeti ? Baadi xagga horonsiranohu hiikkoneti? Baadi xagga horonsi'nannihu hiittoho xibbirati ? Mama heedhano tini xagga?

seensile yaa mayyaate?, seeensayyihu mayiiraati ?,seesaahu ayeeti ?,seense hee'noonirichi maati?, seesannohu ayeeti seesu yaa mayyaate?

Minenna gallanni mine yaa mayyaate? Minenna gallanni mine ayi galanno? Konne gallanni mine loosinohu ayeeti ? Minu aanasi buurroyee qalame hiittoote? Minu giddo mayi no?

Sicconna badooshshe yaa mayyaate? Siccu mayi qaalinni woshshinoonniho? Kuri sase seenni ofolle noori massanni no? Mayi aana ofolle nooreeti? Mitticho anga albaho mayira wodhitino?

Amma'no yaa mayyaate? Amma'note dani me"eho? kuni seennunna labballu leellanni noohu maa assanni nooho? anga co'mire noorichi maati? Marichira maga'nanni nooho?

Biifisa yaa mayyaate? Biifinsannihu marichooti? Qalame burroyiiti maati? Kuni maggaaraju hiittooho? Ma gari biifinsoyi?

Hayyonna bude yaa mayyaate? Hayyonna bude yinannihu maayi qaalinniiti? Mereeroho uddire noo manchi maayi bude leellishshanno? uddi'ne hee'noonnihu gonfahonso maati?

Mu'ronna laalo yaa mayyaate mu'ronna laalo horoonsirannohu ayeeti mu'ronna laalo su'misi maati mu'rote dani hiittooho mu'ro leeltanni noohu mamaati

Owaante yaa mayyaate? owaante aannohu ayeeti? owaante uyiinayiihu maayiiraati? owaatamaano hiikkuriiti? owaantannirrichi marichooti? Owaante maayra hasiissu?

Kuni bununna sagalete mini ayeeho? Bununna sagalete mine horonsirannohu maati? Bununna sagalete mine mayinni horonsi'nanni ? Hiittooho?

Babbaxxino dani uduunnicho yaa mayyaate? Kuni babbaxxino dani uduunnichi leellanni noohu mamaati? Uduunnichu kuni siwiilahonso maati? Konne uduunne horoonsidhannori ayiooti? Maa murranni uduunnichooti?

Kalaqonna qooxeessa yaa mayyaate? Qooxeessaho leellanni noorichi maati? Kalaqo kalaqinohu ayeeti? Iimase nooti kalaqo maa labbanno? Kuni xawaahu maati?

Maxaafa yaa mayyate? maxaafa borreesinohu ayeeti? maxaafu giddo leeltayino borro mayitawote maxaafuyiti hedo maati? maxaafa qixxeesinonnihu mamaati?

Mininna dubbu saada yaa mayyaate? Tini leeltanni nooti mini saadatinso dubbu saadaati? Tini saada maa ittanno? Tennesaada horonsirannori aye"oti? Tini saada maricho assi'nanni?

Odoo yaa mayate? Odoo odeessanohu ayiiti? Odoo amadinoti hedo mayinite? Odoo dagginohu maminiti? Odoo odeesinannohu mayirati? Odoo mayra hasiisaho ?

mininna dubbu saada ya mayyaate? dubbu saada leeltayi nooti hiittote iima buubbaatenso uulla hadhaate saadaati kuriuu heedhanohu mamaati konni summi ayeeti?

Kuni hayyonna budu yaa mayyaate? Hayyonna budu may dagahayyonna bude leellishshanno? kuni giddo lellanni noori maati? Hayyonna bude ayi afanno?

Yaa mayyaate? muro qixxeesaannohu ayeeti? Murote dani hiittooho? Tini la'nanni hee'noonni muro su'minsa maati? Hiikkichooti heedhannohu?

Muronna laalo yaa mayyaate? Muronna laalo mama heedhanno? Muronna laalote su'mi maat? Muronna laalo worre hee'noyhu mamat maayra horonsi'nay?

Umu danancho yaa mayyaate? umu danananchi dani hiittoho? umu danancho afirinohu manni hiittoho? Umu dananchi mayra hasiissanno? Umu dananchi maati?

Seensille yaa mayyate? Seensillu ma garinni seensanni? Kuni. seensilleho qixxeesinoyi uduunnichii hiittooho? Konne qixxeessinohu ayeeti? Kuni mayi daniho?

Owaante aa yaa mayyaate? owaate uynannihu ayeerati? owaante aannohu ayeeti? owaante dani hiittoho? owaatahu maati? Owaatamanno mayra owaantay?

Koa"atte yaa mayyate? Ko"atte mayiira hasiissanno? Ko"atte horonsidhannori aye"oti? Ko"attete dani hiittooho? Ko"atte qixxeessinohu ayeeti? Ko"atte mamii daggino?

Rosoho yaa mayyaate? roso rossannori ayeeoti? ronsannihu mamaati? rosu dani hiittoho? Rosu mayra hasiissanno? Rosu ma afiinni rosiissanni hee'noonni?

Hijaara ya mayaate? Hijaaru mayini hijaaraminoho? hijaaru ayi'oho hijaaru halagnunihonso mootimayi'ho? hijaaru ayi'o heedhanoho hijaaru Dani hiitoho?

Muuziiqa yaa mayyaate? Kuni manchu amaxxe gananni noo muuziiqi su'mi maa yinanni? Mannu uurre maa assanni no? Muuziiqu maati?

Superimaarkeetete mirte yaa mayyaate? Superimaarkeetete mirte heedhannohu mamaati? Superimaarkeetete giddo heedhanno mirte danise hiittoote? Kuni mereeroho leellannorichi mirte hiittoo maati?

Daganna maate yaa mayyaate? Daganna maate mamii dagginote? Daganna maate uddidhe noo uduunni sidaamu budu uduunneetinso wole daga uduunneeti? Tini daga gashshaanotenso maati?

Biifisa yaa mayyaate? biifinsannirichi isi maati? biifisannohu ayiiti? mayiinni biifinsayi? biifinsaayiihu marichiraati? biinfillu mayiira hasiisawo?

Bunu minenna sagalete mine yaa mayyaate? bunu minenna sgalete mine fa'neewoohu ayeeti? bunu minena sagalete mine horoonsiraahu ayee"ooti? bunu mininna sagalete mini maayi horo aanno? mageeshshi e'o abbanno?

Kalaqonna qoxeessa yaa mayyate? kalaqonna qoxeessa yinannirichi maati? giddose leellanni noorichi maati? qoxeessaho yaa mayyaate? kalaqo kalaqinohu ayeeti?

Kalaqonna qooxeessa yaa mayyaate? qooxeessaho leellanni noorichi maati? kalaqonna qooxeessa yinanni woyte giddosi leellannorichi maati? Kalaqo ayi kalaqinote?

Biifisa yaa mayyaate? Biifinsannirichi maati? Biifisannohu ayeeti ? Biifisate gari ma danaati? Biifinsayirichi isi hiittooho? Biinfillu maati?

Daganna maate ya mayyaate? dagana maate me"eho? Daganna maate uddidhino uduunni ma daniho? Daganna maate heedhannohu hikkoti? Uduunnu uddino'nihu hiittoho?

Rosoho yaa mayyaate? Kuri rosu mine no ooso fultanni noonso hiikkitanni no?kunni rosi minira gannoonni qalame hiittoote? rosu mini me'ewaalcho💐afirino?

Giwirinna yaa mayyaate? giwirinnu dani me"eho? giwirinnaho leellishshanniri maati? giwirinnu kuni leellanni noohu hiittoho??manchu maa assanni no?

giwiirinna yaa mayyate giwirinu danni hiitoho giwina yinahu isi hiitoho giwirinu marcho leellitano noo muro marichooti giwirinu maa assano

Daganna maate yaa mayyaate? daganna maate mamiichinni daggino? kuni manchu leellanni noohu maa assanni no? uddurinorichi maati? anga amadinorichi maati?

Amma'no yaa mayyaate? Tini amma'no heedhannohu mamaati? tini amma'no orittodokisetenso pheenxete? Qeesichu anga adhe noori maati? badheenni hadhanni noori ayeeoti?

Loosoho yaa mayyaate? looso loossannori ayeeooti? loosu maayi daniho? looso loonsannihu mamaati? loosu dani maati? loosaari ayeeooti?

Adawu agaraano yaa mayyaate? Adawu agaraano maa assitanni np? Adawu agaraano maa haadhe hadhannp? Angansa amaddinorichi maati? Albansaa masagayi noohu ayeeyi?

Godo'le yaa mayyaate? Kuri godo'litannori maa godo'litanni no? Merreroho godo'linanni hee'noonnirichi maati? Godo'laano anga cu'mite noorichi maati? Kuri la'ayi noori temelkaache maa la'ayi no?

Adawu agaraano yaa mayyaate? adawu agaraano uddidhino uduunni maati? kuni mannu massanni nooho? adawu agaraano ma agartewo? agarranniri isi maati?

faashine yaa mayyaate? faashine dagginohu mamiinniti? kuni leellanni noo udduunni dani hiittooho? konne uduunne uddire noohu manchohonso maati? hiikko anfanni?

Rosoho yaa mayyaate? Ronsannihu maati? rosa hasiisanohu marichiraati? ronsannihu mamaati? rossannori ayewooti? risiissannori ayeeti?

Seensille yaa mayyaate? kuri lame qaaqquulli seesinohu magariiti? umoho usudhewoorrichi maati? uddirewo uduunni su'mi maati? hiittoo uduunne uddirewo?

Bunu minenna sagalete mine yaa mayyaate? Bunu minenna sagalete mine horonsidhannori ayeeooti? Bunu minenna sagalete mine leellanni no uduunnichi su'mi maati? Bunu minenna sagalete mine uurrite owaante uuyitayi noo beetto su'mi ayeeti?

Roso yaa mayyaate? roso rosannohu ayeeti? ronsaayoohu mayiiraati? rosu dani hiitooho? rosiisaanchu su'mi ayeeti? ronsanni hee'noyiiti base mamaati?

owaante yaa mayyaate ? owaante hasiissannohu ayeeooraati? kuri leeltanni noori haanjuulle uduunne udidhe mayi owaante uyiitanni nooreeti maqase anga adhite noohu mayiiraati?

Bunu minenna sagalete mine yaa mayyaate? bunu minenna sagalete mine horonsi'nanniri ayeeooti? bunu minenna sagalete mine maa yanna horonsi'nanni? bunu minenna sagalete min mageeshshi horo aanno?

biifis yaa mayyaate? biifinsannihu maati? biifisannohu ayeeti? biinfillu uduunnichi kuni leellanni noohu marichooti? biifinsayiirichi hiittooho?

Amma'no yaa mayyaate? mayi amma'nooti kowiicho leeltanni noori? amma'note dani maati? amma'note giddo noohu me'e mannaati? maa guggu'le no?

Hijaara yaa mayyaate? hijaaru kuni maayiinni hijaaraminoho? hijaaru aana buurroonni qalame hiitoote? hijaaru giddo noohu maati? hijaara ayi horonsiranno?

Koatete yaa mayyaate? koate quxxeesinohu ayeeti? Koattete dani hiittooho? Koatte horonsirannohu ayeeti? Koatte dagginohu mamiiniiti? Koatte hiitoote?

Maxaafa yaa mayyaate? Maxaafa quxxeesinohu ayeeti? Maxaafu amadinoti hedo hiittoote/ maxaafa qixxeesitino gobba ayeeoori? Maxaafu giddo leellannori maati?

Looso yaa mayyaate loosu hiittoho kuni leellanni noohu manchu ofolle safaranni leellanni noorichi su'mi Maati meu dani dani loosi no ayeeti loosannoha?

Muuziiqa yaa mayyaate? muuziqu dani me'eho? muuziiqu uduunnichi su'mi maati? meu dani muuziiqu uduunnichi no? muuziizqaho hasiisannorichi mayi no?

superimaarkeetete mirte yaa mayyaate? superimaarkeetete giddo leellitanno mirte maati tenne mirte horonsiraahu ayeeti? mirte maaho horonsi'nanni?

Daddalo yaa mayyaate? daddalo dadda'litannori ayeeooti? daddalu isi hiitooho? daddalu dani me'eho? daddalu mayi horo aanno? daddalu mageeshshi eo abbanno?

Seensille yaa mayyaate? Seensillu mayira hasiisano? Kuni giddo noo buurroonni qalame hiittoonniiti? Buurroonni qalame ma danite? Seensillu hasiisaahu mayiraati?

Sagale yaa mayyaate? sagale horoonsidhannori ayeeooti? tini sagale hiitto assine qixxeessinoonnite? sagalete dani hiittooho? sagale worroonni uduunnichi su'mi maati?

Babbaxitino dani uduunnicho yaa leellanni noo uduunnichi giddo maatiro summasi xawisse? Uduunnichu kuni leellanni noohu maa assinanniho? Ma dani uduunnichooti?

Adawu agaraano yaa mayyaate? Adawu agaraano ofolte maa assitanni no? Adawu agaraano uddidhinorichi Maati? Adawu agaraano widhitinohu umoho Maati? Adawu agaraano maa agartino?

Sagale yaa mayyaate? sagale horonsi'nannihu maayiiraati? agale horonsi'nannihu maati? sagale qixxaabbinohu hiikkooti? sagalete dani maati yine woshshinanni?

Hayyona bude yaa mayyaate? Kuni leellanni noohu labbaahunna meyaa mancho massanni no? Labbaa manchi uddirinori uduunni budi maa leellishanno? Meyaa mancho uddidhino uduunni budi maa leellishanno?

Muronna laalo yaa mayyaate? tini muronna laalo danise hiittooho? tenne muronna laalo horonsi'nayiihu mamarooti? tini muro mayi qixxeessinote? tenne ayi horonsirawo?

owaante yaa mayyaate? owaante uuyitanni noori ayeeooti? kuni leellanni noo manni giddo ofolle noo manni maayiira ofolli? uurre noo manni maa assanni nooho? owaantete dani maati?

Owaante yaa mayyaate? owaante uuyinannihu ayeeooraati? owaante aannohu su'mi ayeeti? owaante maayiira hasiissanno? owaante hiitto ikka adhanno?

baattote ofollanna xagge yaa mayyaate? baattote ofollanna xagge giddo mayi leellanno? baattote ofolla hiittoote? baatto ma garinni ofoltino?

Boohaaranni mereershsha yaa mayyaate? boohaaraahu ayeeti? boohaaraahu marichooti? boohaarshshu dani maati? boohaara yaa mayyaate?

Godo'le yaa mayyaate? Godo'linannirichi maati? Godo'litannori mami godo'laanooti? Godo'linanni bayichi mamaati? Godo'laano anga cu'midhiwori maati?

Odoo yaa mayyaate? odeessinannihu maati odeessannohu ayeeti? odeessinannihu mamiichi odooti? kuni odeessanchu uddirino uddano hiittoote?

Hayyonna bude yaa mayyaate? Hayyonna bude qixxeeesinohu ayeeti? Hayyonna bude ayee budeeti? tini leeltanni nooti maati maa worrannite?

Sagale yaa mayyaate? Kuni giddose leeltanni noo sagale meu dani sagaleeti? Meu uduunnichira worre hee'noyi? Tenne sagale horoonsidhannori ayiooti? Ma yanna horoonsi'nanni? Qixxeessino manchi ayeeti?

Sagale yaa mayyaate? Sagale horonsirannohu ayeeti? Sagale mayira horonsi'nanni? Giddose la'nani hee'noonni dani me''e dana anaddino? Kuni mereeroho leellannohu Maati?

Muuziiqa yaa mayyaate? muuziiqu maayiira hasiisanno? kuni la'nayi hee'noyi giddo noo uduunnichi woyi massaari su'mi maati? muuziiqa maayiinni horonsi'nanni?

Seensille yaa mayyaate? Seensillu dani hiittooho? Seensayihu makkineeti? Mancho tini goowaho wodhitinorichi maati? Hiittoo garii sensayi?

Amma'note yaa mayyaate? Amma'note dani hiittooho ammanaano gamba yite anga kayiise noohu mayiraati? Ammanaano ayee amma'nitanno ammanaano ayeera kakalo shiqishshanno?

Poletika yaa mayyaate? Poletika massagayi noote su'mi ayeeti? Poletiku paarte la"anni noorichi maati? Mayi giddo milli yitanni no?

maxaafa yaa mayyaate? maxaafa borreessinoonnihu mayi afiinniiti? maxaafu mayiira hasiisanno? maxaafu amdino hedo giddosi maati? maxaafa qixxeessinou ayeeti? maxaafu maati?

Anma'no yaa mayyaate? anma'note dani hiittooho amma'no pheenxetenso musilimete? Amma'no gamba yite leeltayi noo beetto maa assitanni no?

Giwirinna yaa mayyaate? giwirinnu hiittooho? giwirinnu leellishannorichi maati? giwirinnu giddo leellanni noori weesetenso maati?

Hodhishsha yaa mayyaate? hodhishshu maaho horonsi'nanniho? hodhishsha horonsirannohu ayeeti? hodhishsha hiikkira ha'nanni horonsi'nanni hodhishshu dani hiittooho?

Minenna gallanni mine yaa mayyaate? Minenna gallanni mine loosinohu ayeeti? Konne mine mayinni minnoonni? Danisi hiittoho aye heeranno?

mu danancho yaa mayyaate? umu dananchi hiittooho? lamu beetti giddo mittu beetti umo ma garinni loosirino? kuni mittu layiinki beettino ma garinni bukkichaamohnso hiittooho?

koatte yaa mayyaate? koatte loosinohu ayeeti? koattete dani hiittooho? koatte ma gobbara loonsoonnite? tenne koatte horonsirannohu labbaahonso meyaate?

Amma'no yaa mayyaate? Amma'note dani hiittooho? Ammanaano ayee ammantanno? Amma'note dani maricho lawanno? Kuri amma'note gamba yitiwori labballohonso meentoho?

Amma'no yaa mayyaate? kuni leeltanni noo ammanaano gamba yite noori matsaafa nabbabbanni noonso hiikitanni no? insa uddidhe noorichi maa kulannoho? maayiikke maayiira amaxxitino?

kalaqonna qooxeessa yaa mayyaate? kalaqo yaa maati? qooxeessaho noorichi leellaarichi maati? kalaqote dani me'eho? kalaqo ayi kalaqino? qooxeessaho maati?

Daganna maate yaa mayyaate? daganna maate yaa ayeeti? kuni daganna maate loosidhino uduunnichi maayiine woshinanni? kuni uduunnichi maayiinni loonsooyiiho? mama loosamino?

muro yaa mayyaate? murote dani hiittooho? tini leeltanni noo muro su'mi maati yinannni? tini muro intannitenso hiissinannite? tenne muro kaansoonnihu mamati?

Hayyonna bude yaa mayyaate? Hayyonna bude kalaqinohu ayiti? Hayyo yaa maati? Budu yaa maati? Hoyyonna bude ayi coyiranno hayyo yaa ayioote?

Muuziiqa yaa mayyaate? muuziiqu hasiisannohu ayeeooraati? muuziiqu hasiisannohu mayi yannaraati? kuni giddo leellayi noo dani me'eho? su'misi me'eho? konne qixxeessinohu ayeeti?

Kalaqonna qooxeessa yaa mayyaate? Kalaqonna qooxeessa kalaqinohu ayeeti? Kuni giddo leellanni noori noo haqqe mayi haqqeeti? Woroonni noorichi maati? Qooxeessaho mayi leellanno?

owaante yaa mayyaate? owaante uyiinannihu mamaati? owaante adhaahu ayeeti? owaante mayiira hasiissu? owaante aannohu hiikkoneeti?

Rosu yaa mayyaate? Roso rossayi noori hiittooreeti? Roso ronsayi hee'noyihu mamaati? Rosu dani maati? Rosu sabjekite maati?

seesa yaa mayyaate? seensannihu makkineeti? seesaho buudhinanniricho mayiine woshshinanni? konne seesu uduunnicho qixxeessinohu ayeeti? mama qixxeessamino? seesaa manchi ayeeti?

Muronna laalo yaa mayyaate? Muronna laalo yaa hiitoote? Murotenna laalote dani maati? tini leeltayi no muro maayiine woshshinanni? marichira hronsi'nanni?

Muronna laalo yaa mayyaate? Muronna laalo mayira hasiissanno? Tini leeltanni noo muro su'mi maati? Murote dani me"eho? Qixxeessinohu ayeeti?